Suuraa kana irratti daa'imman hedduu wajjin taa'anii jiran argina. Daa'imman kunneenis oomisha mishingaa keessa lafa irraa olka'ee waan ijaarameef, irra taa'anii eegaa jirani.

Suuraa kanarratti kan arginu bosona baay'ee magariisaa fi bareedaa hawwataa ta'e gubbaa dhaabbatee, boottii godhatee ,uffata adii uffatee dargaggeessa suura ka'e argina.

Suuraa kanarratti kan arginu meeshaalee garagaraa baay'ee mimmiidhagoo ta'ani. Dubartoonni faaya ittiin fayyamuuf kan tajaajilu yoo ta'u, kan gurratti, mormatti, harkatti, qubatti godhatan fa'a dha.

Suuraa kanarratti kan arginu gosa midhaanii keessaa boqqollaa yoo ta'u, asheeta jedhamee beekama. Kan suuraaa kanarratti argamu kun yeroo baay'ee, waaddamee affeelamee nyaatama.

Suuraa kana irratti foon dheedhii mummuramee taa'e argina. Foonichi foon horii yoo ta'u nyaata garaagaraatiif kan ooludha.

Suuraa kanarratti namoota lama argina. Jaarsaa fi jaartii wajjin kolfaa, taphachaa jirani. Jaarsichi harkatti shumburaa qabatee jira.

Suuraa kanarratti kan arginuu, dubartii uffata aadaa uffattee, teettee buna akaayaa jirtu argina. Ishee fuuldura sinii buna itti dhugan hedduutu jira.

Suuraa kanarratti namoota hedduu daldala urratti hirmaatanii jiran argina. Namoonni kunis daldala akka muuzii gurguruu fi kanneen biroo irratti hirmaataa jiru.

Suuraa kana irratti kuduraa maqaan isaa avokaadoo jedhamuudhaan beekamu agarra. Avokaadoon kunis hammaan xiqqaa ta'ee, garuu ija hedduu of irratti kan qabateedha.

Suuraa kanarratti kan arginu namoota horsiisa lukkuu irratti hirmaatanii gara magaalaa baasanii gurguraa jiran argina. Namoonni kunis lukkuu hedduu qabatanii jiru.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, loogoo biiroo kominikeeshinii Oromiyaa yoo ta'u, loogoon kunis biiroo kominikeeshinii Oromiyaa bakka bu'uudhaan iddoo hedduutti tajaajila kennudha.

Suuraa kanarratti konkolaataa xiqqaa miila sadii kan geejjiba meeshaalee garaagaraa itti fe'uudhaan gara iddoo geejjibaa geessuudhaaf nu tajaajilu argina. Kunis namoota haala garagaraatiin gargaara.

Suuraa kana irratti kan arginu, alaabaa biyya Itoophiyaa fi namoota amantii Ortodoksii sagantaa ayyaana masqalaa kabajaa jiran argina. Namoonni kunniinis bifa bareedaa ta'een uffatanii argamu.

Suuraa kana irratti konkolaattota gurguddoo geejibaaf oolan iddoo tokkotti walitti qabamanii jiran argina. Namoonni hedduus meeshaalee garaagaraa irratti fe'aa jiran.

Suuraa kana irratti kan arginu taphattoota kubbaa miillaa leenji'aa jiran yammuu ta'uu, leenjisaan isaaniis dhaabbatee kan isaan ilaalaa jiruu dha.

Suuraa kanarratti kan arginu abaaboo xinnoo baay'ee bareedduu fi kophee miilaa baay'ee bareeda ta'e kan shamarroonni yeroo baay'ee sagantaa adda addaa irratti hirmaachuuf godhatanidha.

Suuraa kanarratti dubartoota lama argina. Dubartoonni kunis oomisha raafuu irratti bobba'anii kunuunsaa akka jiran mul'isa.

Suuraa kanarratti kophee baay'ee miidhaga ta'e kan dhiiroonni godhatan, bashannaanaa fi sagantaa garagaraa irratti hirmaachuudhaf kan fayyadamanidha. kopheen kun baay'ee bareeda.

Suuraa kana irratti kan arginuu Sawwaan laman 'faranjii kiroshi' jedhamuudhaan beekaman yommuu ta'u, Sawwaan kunis tajajilaa aannaan kennuudhaaf yeroo baay'ee kan olaan yoo ta'aan, baay'ee faayidaa guddaa kennuudhaan kan beekamanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu loogoo biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa yoo ta'u, biiroon aadaa fi turizimii oromiyaa , oromiyaa keessa wantoota jiran hedduu haftee uumamaa fi qabeenyaa nam-tolchee akka namoonni daawwatan goosisa.

Suuraan kanarratti kan arginu kuduraa maqaan isaa appilii jedhamuudhaan beekkamu hedduu yoo arginu appili dhukkuba garaan garaa garaarraatiis baay'ee barbaachisaadha namoonni yeroo hedduu appilii fayyadaman fayyaan qaama isaanii nii eeggama.

Suuraa kana irratti meeshaa ammayyawaa ta'e kan bishaan dhugaatii qulqulleessuuf tajaajilu argina. Inni kunis suuraa kana irratti gurguruudhaaf yookiin nama isa barbaaduuf kan qophaa'eedha.

Suuraa kana irratti nyaata akkasumas ittoo garaa garaa argina. Ittoowwan kunis kan akka foonii, hoddii, barbaree, shalalaa fa'aa kan of keessaa qabuu dha.

Suuraa kanarratti meeshaa Masiinqoo jedhamu yoo arginu, meeshaan kunis meeshaa muuziqaa kan tapha garagaraaf itti fayyadaman yoo ta'u, sagaleen inni baasus baay'ee nama hawwata.

Suuraa kana irratti kuduraa fi muduraa nyaataaf oolan hedduu argina. Isaan keessaayis kanneen akka burtukaanii, abukaadoo, appilii, muuzii fi kanneen biroos hedduu argina.

Suuraa kan irratti kan argamuu maatii dha. Maatiin kunis abbaa, ijoollee lamaanii fi haadha. Isaanis uffata Wal fakkaatu kan uffatanii jiranii dha.

Suuraa kanarratti kan arginu namoota faranjii fi gurraacha ta'an hedduun isaanii walitti qabamanii kolfaa, suura ka'aa jiran argina.

Suuraa kanarratti kan arginu dargaggoonni garaa garaa hojii ijaarsa manaa irratti hirmaatanii argamu. Maashina simmintoo bulleesuufi bukeessuu bira dhaabbatanii jiru.

Suuraa kanarratti kan arginu namoonni gurguddoon Abbaa Gadaa, Haadha Siinqee, uffata aadaa uffatanii, bifa hawwataa ta'een qophaa'anii sagantaa addaa irratti hirmaatan argina.

Suuraa kanarratti mucayyoo nyaata hedduu jalaa qophaaye kan foon dheedhii fi dhugaatii biiraa ol qabdee nyaattu argina. Hoteela guddaa keessa jirti.

Suuraa kana irratti kan arginuu dubarti baay'ee bareduu, midhagduu argina. Bifti ishee magarisaa, funyaan isheefi ijii ishee baay'ee hawwata ta'eedha. Rifeensa ishee gadii dhachisaa dhayaate jirtu.

Suuraa kanarratti dhugaati maaqan isaa asnaqee jedhame beekkamu argina. Namoonni yeroo baay'ee dhugaati kana dhugaani macha'aani maatii fi namoota hedduudhan wal-dhabindha.

Suuraa kanarratti kan arginuu, namoota sadi tajaajila fayyaa kennaaraniifi nama dhukkubsataa siree irra ciisee yaalamaa jiru argina.

Suuraa kanarratti kan arginu xiyyaara Itoophiyaa yoo ta’u, xiyyaarri Itoophiyaa tajaajila hedduu kenna. Namoonni gara biyya alaa fi biyya gara garaa dhaqanii tajaajila isaan barbaadan akka argatan kan godhu xiyyaara Itoophiyaa ti.

Suuraa kana irratti kan arginu ishee haadha Iyesuus Kiristoos jedhamuun beekamtudha. Maqaan ishee Maariyaam jedhamu yoo ta'u, isheen yeroo baay'ee namoota amantii Kiristiyaanaa hordofan biratti kabajaa guddaa qabdi.

Suuraa kanarratti kan arginu masaraa Abbaa Jifaar yoo ta’u, masaraan Abbaa Jifaar haftee seenaa mana Abbaa Jifaar yeroo dheeraa dura ijaaree keessa jiraataa turedha.

Suuraa kana irratti kan arginuu nama hoodha uffata irrattti boba'ee hojeta jiru argina. Namni kun uffata addiifi dalachaa uffate jira.

Suuraa kanarratti dubartii baay'ee miidhagdu kan uffata aadaa naannoo arsiitti godhatamu godhattee calleedhaan faayamtee kolfaa jirtu argina.

Suuraa kanarratti kan arginu simbirroo bifti ishee baay'ee bareedaa ta'ee fi qeensi ishee muka irra dhaabbatteettu sirriitti qabatee firii yookiin ija mukaa nyaachuudhaaf qophoofteettu argina.

Suuraa kanarratti kan arginu artistii aartii Itoophiyaa keessatti shoora guddaa taphatte argina. Artistiin kunis uffata baay'ee miidhagaa kan aadaa ta'e uffattee soofaa irra teesseetu argamti.

Suuraa kanarratti haada halluu bulee fi keelloo qabu argina. Haadni kuni faayidaa garagaraatiif oola.

Suuraa kana irratti kan arginu dhugaatii lallaafaa fi bishaani. Dhugaatii lallaafaa maqaan isaa Miriindaa jedhamuun beekkamu yoo ta'u, innis dhukkubsattootaaf yeroo baay'ee faayidaa guddaa qaba.

Suuraa kanarratti kan arginu xiyyaara Itoophiyaa samii irratti balali'aa jiru argina. Xiyyaarri kunis gara lafaatti gadi bu'uuf qophaayaa jira.

Suuraa kanarratti suuqii nyaata kuduraa fi muduraa garaagaraa gurguru yoo ta'u, nyaata kanneen akka maangoo, avokaadoo, paappaayaa, anaanaasii, muuzii fi kanaaf kan kana fakkaatan argama.

Suuraa kanarratti kan arginu, handaaqqoo kormaa bifti isaa adii ta'e argina. Handaaqqoo kunis marga keessa dhaabbatee waan nyaatu barbaaddataa jira.

Suuraa kanarratti kan arginu bareedina dubartiidhaaf kan oolu yoo ta'u, yeroo baay'ee dubartoonni morma isaanii irratti godhatanii faayamanii , bareedanii argamuudhaan kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti suuqii meeshaalee garaagaraa hammatee of keessaa qabu argina. Akkasumas suuqii kana keessattimmoo nama dubartiin tajaajila kana kennitu yoo arginu ishee bira ammoo namni tajaajila kana argachuudhaaf bira dhufee dhaabbachaa jiru argina.

Suuraa kana irratti kan arginu namoota lamaan baay'ee bebbeekamoo ta'an kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi nama amantii Kaatolikii dura bu'aa ta'an akka biyyaatis beekamoodha. Namoota kanneen lamaan bira immoo miidiyaaleen gara garaa ni jiru.

Suuraa kanarratti kan arginu namoota sadii yoo ta’u, inni tokko nama guddaa dhiira, isheen xixiqqoon daa'imman xixiqqoo shamarran argina. Namoonni kunniin wajjin dhaabbatanii suuraa ka'anii jiran.

Suuraa kana irratti maatii faranjii tokko kan arginu yoo ta'u, maatiin kunis mucaa tokkoo fi mucattii tokko qabani. Sareen tokkos isaan faana jira. Mucichis saree qabee jira.

Suuraa kanarratti meeshaa gurgurtaaf dhiyaate kan akka qullubbii diimaa, qullubbii adii , abasuuda gurraacha, abasuuda adii fi kanaaf kan kana fakkaatan hedduu argina.

Suuraa kanarratti dhugaatii gosa garaagaraa argina. Dhugaatiin kunniin biyyoota garagaraa fi haala ammayyaawaa ta'een kan oomishaman yoo ta'u, namoonni yeroo baay'ee qabeenya qaban dhugaatii kana dhuguudhaan bashannanu.

Suuraa kanarratti konkolaataa bifti isaa adii ta'ee fi konkolaataan kunis tajaajila geejjibaa kan dhuunfaa fi hawaasummaaf kan oolu tajaajila gara garaa kennuudhaan beekama.

suuraa kanarratti kan arginu meeshaa faaya dubartootaa ta'ee kan callee irraa hojjatamu yoo ta'u, dubartoonni yeroo aadaa isaanii calaqqisiisan kan godhatanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu halluuwwan bifa garaa garaa kan qaban yoo ta’u, namootni harkaan fakkii kaasan halluuwwan kanneen fayyadamanii fakkii baay'ee bareedoo hojjetanidha.

Suuraa kanarratti namoonni humna waraanaa yookiin namoota hedduu isaanitti dhufan arganii jilbasaaniitiin jilbeeffatanii harka lamaan isaanii ol qabanii nu dhiisaa jedhanii kadhataa jiran argina.

Suuraa kanarratti meeshaa nyaataaf oolan bifa ammayyaawaa ta'een qophaayan argina. Meeshaaleen kunneen kanneen akka mokoroonii, paastaa, barbarree fi kan biroos ni jiru.

Suuraa kanarratti kan arginu calleewwan hedduu fi uffata aadaa naannoo Arsiitti uffatamu, baay'ee miidhagaa kan ta'e argina.

Suuraa kanarratti kan arginu, mana haala ajaa'iba ta'een ijaarrame argina. Manni kun mana jireenyaa hawaasaa yoo ta'u , haalli inni ittiin ijaarrame baayyee nama dinqisiisa.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa meeshaa Magaazii jedhamuudhaan beekkamu kan nutti mul'isu yoo ta'u, faayidaan meeshaa kanaas sibiilota garagaraa muruudhaaf kan ooluudha.

Suuraa kanarratti iddoo kuduraafi muduraan garagaraa itti gurguramu argina. Kuduraaleefi muduraalee kanniin keessaas kan akka paappayyaa, muuzii, maangoo, avukaadoo, goommana kanaaf kan kana fakkaatan hedduu qabatee jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu, iddoo ol ka'aa sadarkaa lammaffaa irratti argamu maqaan isaa tulluu diimtuu jedhamuun yoo ta'u, iddoon kunis sirrii galaanaa irraa Kuma afur dhibba sadii fi torbaatamii torba meetira fagaatee argamudha.

Suuraa kana irratti kan arginu nyaata bifa ammayyaawaa ta'een qophaa'e yoo ta'u, nyaanni kunis "Mentos" jedhamee kan beekamudha. Innis kuduraalee fi fuduraalee garaa garaa irraa kan qophaahudha.

Suuraa kanarratti konkolaataa dheeraa tajaajila geejjibaa hawaasaa kennuudhaan beekkamu argina. Maqaan isaayis 'Ambassaa Baas' jedhamuun beekkama.

Suuraa kana irratti dubartoonni yeroo baayyee qaamni fuula isaanii akka bareeduuf Meeshaalee garaagaraa fayyadamuudhaan qululleessan kana boodas waan addaa addaa dibata garaagaraa dibachuudhaan fuula isaanii bareechatan argina.

Suuraa kana irratti namoota hojii misoomaa irratti hirmaatanii hojjechaa jiran arginaa. Namoonni kunis iddoo magariisaa baay'ee hawwataa ta'etti hojii isaanii dalagaa jirani.

Suuraa kana irratti kan arginu, atileetii Abbee Gaashawu kan jedhamu yeroo tokko waggaa keessatti fiigicha guddicha gaggeeffamu irratti yeroo sadii hirmaatee mo'achuudhaan seenaa kan barreessedha.

Suuraa kanarratti kan arginu jaarsa sa'a elmaa jiruu fi sa'a arrawa dhaabbatee elmamaa jiru argina. Kunis baay'ee bareeda!

Suuraa kana irratti kan arginu, buna danfifamee fal'aanni keessa kaawwamee siiniitti guutamee dhugamuuf qophaa'ee taa'ee jiru argina.

Suuraa kana irratti kan arginu namoota qulqullina magaalaa eegan hedduu fi konkolaataa balfa hedduu irratti gatan yookiin iddoodhaa gara iddoo ittiin geessan argina.

Suuraa kanarratti namni arginu kuni nama maqaan isaa Piroofeser Mararaa Guddinaa jedhamu yoo ta'u, Piroofeser Mararaa Guddinaan siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti nama shoora guddaa taphatedha. Uummatni Oromoos akka qabsaa'ee bilisa ba'uuf nama hedduu carraaqaa turedha.

Suuraa kanarratti meeshaa aadaa kan oromoon yeroo baayyee aannanii fi dhugaatii garagaraa keesaatti qabachuudhaan iddoodhaa gara iddootti socho'uuf tajaajiludha.

Suuraa kanarratti kan arginu qabeenya uumamaa holqa soof-umar kana yoo ta'u, kunis naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti argama. Namoonnis addunyaa irraa biyyoota garaagaraa irraa dhufanii iddoo kana daawwatan.

Suuraa kana irratti kan arginu dhugaatii lallaafaa gosa hedduu qabu bifa gara garagaraatiin qophaa'ee argina. Dhugaatii lallaafaa kanneenittis namoonni yeroo baay'ee itti fayyadamu.

Suuraa kanarratti kan arginu baala goggogee qorichaaf qophaaye argina. Baalli kun tumamee qoricha yoo ta'u, tajaajila garaagaraa kennuu danda'a.

Suuraa kanarratti kan arginu loogoo dhaabbata walii galaa 'ayyaati aaksiyoon ' jedhamuudhaan beekamu yoo ta'u, dhaabbanni kun mana garaagaraa ijaaraa namoota hedduutti gurguruudhaan kan beekamudha.

Suuraa kanarratti kan arginu kuduraaf muduraa hedduu yoo ta’u, isaan keessaas Burtukaana hedduu fi Habaaba jedhamuun isa beekamu nyaatamuuf kan qophaa'e argina.

Suuraa kanarratti kan arginu kuduraa keessaa tokko ta'ee maqaan isaa timaatimii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u timaatimiin asirratti arginu kunis bilchaataa fi dheedhii of keessaa qaba.

Suuraa kanarratti kan arginu uffata aadaa Oromoo faayessuudhaaf meeshaa oolu yoo ta'u, meeshaa calleedhaan kan faayamee fi uffata irratti hodhamuudhaan uffata aadaa baay'ee miidhagaa kan taasisudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu meeshaa elektirooniksii maqaan isaas kaameraa jedha. Meeshaan Kunis viidiyoowwan waraabuu fi suuraa kaasuuf kan oolu dha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu dargaggoota lamaa fi shamarran lama uffata aadaa Oromoo Wallaggaa uffatanii shubbisaa kan jiran kan mul'isuu dha.

Suuraa kana irratti kan arginu juushii baay'ee dammi isaa bareeduu fi meeshaa fayyadamnee juusii ittiin dhugnu yoo ta'u, dabalataanis loomiin biratti argama.

Suuraa kana irratti kan arginu namoota hedduu fi konkolaataa gara garaa kan geejjibaaf tajaajilan argina. Manneen daladala gara garaa irratti bobba'anii argamanii hedduutu jira.

Suuraa kana irratti kan arginu, kophee dhiiraa baayyee bareedaa fi mijataa ta'e argina. Kopheen Kun, dhiironni yeroo baayyee sagantaa bashannanaa fi sagantaa gurguddaa garaagaraa irratti yemmuu hirmaatan kan godhatanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu namoota hammaan baay'ee ta'ani, uffata halluu tokko qabu godhatani fiigicha guddaa Ithiyoopiyaa waggaadhan al-tokko geggeefamu irratti hirmaatan argina.

Suuraa kana irratti kan arginu mana hammaan xiqqoo taate iddoo baay'ee miidhagaa fi magariisa bareedaa ta'e gidduutti ijaaramtee argamtu ilaalla. Manittiinis faayidaa gara garaa bashannanaaf kan ooltuu fi boca mana citaatiin kan hojjetamtedha.

Suuraa kana irratti kan arginu, lafa baayyee magariisa ta'e, oomisha qonnaa oomishuudhaaf kan mijataa ta'ee fi namoota oomisha kana irratti bobba'anii hojii garaagaraa hojjetaa jiran argina.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu dhugaatii lallaafaa burtukaanaati. Namoonni yeroo dhukkubsatan dhugaatiin kun kan heyyamamuufiidha.

Suuraa kanarratti kan arginu dargaggoota humna addaa poolisii oromiyaa ta'anii fi nagaa wal gaafataa jiran argina.

Suuraa kana irrati kan arginuu iddoo awwalaa yoo ta'u, awwalaa goota fakkiin isaa awwalichaa irratti kafamee mul'atu argina. Gotichii sibilaa harkatti qabate fardaa yaabate mul'ata.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu dubartoota faranjii kan daldala qaama isaanii irratti hirmaatanii fi sigaaraa harkisanii namoota isaan bitatan kan eegaa jiranii dha.

Suuraa kana irratti kan arginu siree aadaa oromoo keessatti beekkamu yoo ta'u sireen kunis horii, gogaa horii irraa kan hojjatamu yoo ta'u siree baayyee mijataadha.

Suuraa kanarratti kan arginu gosa midhaan nyaataa ta'ee, kan maqaan isaa boqqollaa jedhamee beekamu yoo ta'u, boqqolloon yeroo baay'ee lafoota naannoo gammoojjii fi badda-daree irratti oomishama.

Suuraa kanarratti kan arginu iddoo magariisa baay'ee bareedaa kan qabachiise misoomadha. Baay'ee kan bareedudha.

Suuraa kana irratti kan arginu sirna abba gadaa naannoo booranatti godhamu namoota uffata aadaa godhatanii irratti hirmaatanii sirba aadaa sirbaa jiran argina.

Suuraa kana irratti kan arginu gosa raafuu ta'ee, fayyaa qaama keenyaafi nyaataaf kan oolu yoo ta'u, faayidaa guddaa qaba. Yeroo bilchaatu baay'ee ibiddi itti hin baay'atu. Yeroo baay'ee dheedhii isaas timaatimii wajjin muramee ninyaatama.

Suuraa kana irratti kan arginu, konkolaataa balaan qaqqabee fi namoota hedduu konkolaaticha ilaalaa jiranii fi namoota konkolaaticha keessa jiran kan balaan qaqqabe gargaaruuf itti dhihaatanii konkolaaticha keessaa baasaa jiran argina.

Suuraa kanarratti kan arginu dhugaatii alkoolii hammaan guddaa ta'e of keessaa qaban argina. Kanneen akka Araqee fa'a. Isaanis namoonni yeroo dhugan machaa'anii rakkoo isaanii akka irraanfatan godha.

Suuraa kana irratti abbootii lama argina. Inni tokko farda yaabbateera; inni tokkommoo gaangee yaabbateera. Fardii fi gaangee sunis baay'ee miidhaganiiru.

Suuraa kana irratti kan arginu shamarree uffata faashina ta'e uffattee suura ka'aa jirtu argina. Iddoo baay'ee miidhagaa fi bareedaa kan ta'e dhaabbattee jirti.

Suuraa kana irratti kan arginu, meeshaa miidhaga dubartootaatiif oolu kan morma irratti, gurra irratti, kallacha irratti godhatamu hedduu argina.

Suuraa kana irratti dhugaatii maqaansaa kookaa kollaa jedhamuudhaan beekamu argina. Dhugaatiin kunis yeroo baayyee namoonni akka hirriba hin rafne, akka yeroo hedduu hirriba malee turuu danda'an, barattoonni dhugaatii kana dhugaa qo'atan gargaara.

Suuraa kana irratti warshaa oomisha gara garaa oomishuuf tajaajiluu fi faayidaa gara garaa hawaasaaf kennu yoo ta'u, warshaa kana birattis namoonnii fi konkolaataa hedduun ni argamu.

Suuraa kanarratti shamaree baay'ee bareedduu aadaa ishee calaqqisiisaa jirtu, callee fi faaya gara garaatiin faayamtee mul'attu argina. Dubarriin tuni namoota hedduun marfamtee argamti.

Suuraa kanarratti kan arginu taappeellaa iddoo xumura konkolaataan itti dhaabbatu agarsiisuu fi jaartii takka, Harree takkaa fi mana jireenyaa argina.

Suuraa kanarratti dubartii biiroo ofii keessa teessee waa barreessaa jirtuu fi tajaajila gara garaa kennuudhaaf qophoofteettu argina. Ishee fuulduratti immoo alaabaa biyya Itoophiyaatu jira.

Suuraa kanarratti kan arginu bilbila yoo ta'u, bilbilli kun faayidaa fi tajaajila garagaraa namaaf kennuudhaaf oola. Isa keessaayis tokko namoonni eddoo garagaraa irra taa'aniiti fageenya irraa walgaruudhaaf, wal dubbisuudhaaf kan itti fayyadamanii dha.

Suuraa kana irratti kan arginu konkolaataa miila sadii qaban lama argina. Maqaan isaaniis "Bajaajii" jedhamuun beekama. Isaan gidduus dubartii qal'oo gurraattii dheertuu argina.

Suuraa kanarratti kan arginu oomisha midhaanii lafa diriiraa fi baay'ee baldhaa ta'e irratti argina. Konkolaataan bishaan obaasus gidduu isaanii deemaa jira.

Suuraa kanarratti kan arginu shamarree baay'ee bareedduu fi rifeensa dheeraa qabdu uffata aadaa uffattee suuraa kaate argina.

Suuraa kanarratti kan arginu balbala seensaa irratt paarkii 'Ambaasaaddar' kan jedhamuun beekamu you ta'u, keessi paarkii kanaa baay'ee bareedaa fi hawwataadha.

Suuraa kanarratti meeshaa doonii fakkaatu kan bishaan keessatti argamu agarra. Meeshaan kunisi qulqullina bishaanii eeguudhaaf kan ooluu dha. Kanaafuu, meeshaan kuni qulqullina bishaan keessaa eegee balfa garagaraa akka qulqulluu ta'u godha.

suuraa kana irratti kan arginu dibbee yoo ta'u dibbeen aadaa fi duudhaa saboota garagaraa calakkisiisuu irratti shoora guddaa ta'ata kan qophaawus gogaa horii fi gogaa re’ee olaa fi kanbiroo araas ni qophaa

Suuraa kanarratti kan arginu meeshaa yeroo baa'ee dubartoonni hidhii isaanii dibatan; dibata hidhii isaanii bareechisuudhaaf ooludha. Dubartoonni yeroo baa'ee dhiiraan bareedanii ilaallamuuf argamuudhaaf kan itti fayyadamaniidha.

Suuraa kanarratti bineessa ala jiraatu kan maqaan isaa gafarsa jedhamuun beekamudha kan arginu. Gafarsi yeroo baay'ee gamtaadhaan deema. Ammas gamtaadhaan bishaan dhugaa argina.

Suuraa kan arratti kan arginu paarkii tokkummaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u magaalaa finfinee keessatti argama. Iddoo bashannanaa baay'ee mijataa fi haawataa ta'eedha.

Suuraa kana irratti kan arginu meeshaa faaya dubartootaaf kan oolan kan gosa garaa garaa fi hedduu faaya dubartootaaf baay'ee barbaachisoo kan ta'aniidha.

suuraa kana irratti kan arginu kitaaba jaarraa haaroomsa aadaa fi seenaa booranaa kan jedhu yoo ta'u , barreessaan kitaaba kanaa Jaatanii Diidaa jedhama kitaabichis baay'ee haawwataadha.

Suuraa kanarratti kan arginu baabura geejiba garagaraatiif olu yoo ta'u baaburi kuniis elektirisitii fayyadamuudhaan gara iddootti socho'uu danda'a.

Suuraa kana irratti dhugaatii bifa gara garaatiin qophaa'e kan maqaan isaa araadaa jedhamee beekkamu namoonni yeroo baa'ee dhugaatii kana bashannanaaf taphachuudhaaf gammachuuf yeroo baa'ee itti fayyadaman dhuganiis baay'ee bashannananidha.

Suuraa kana irratti kan arginu ijoollee lamaan gaarii irratti muka fe'anii deemaaran fi gaangeen immoo gaarii mukti irratti fe'ame harkisa jirtu argina. duuba isaaniiitti immoo baankii Abbayyaa argina.

suuraa kana irratti kan arginu namicha uffata bareedaa uffatee dhaabbate dhaabbata abisiiniyaa amiin jedhamuufi ambaasaadara ta'uu isaa mirkaneessaaru argina

Suuraa kana irratti dooniiwwan gurguddoo garagaraa geejjibaaf oolanii fi namoota hedduu biyya isaanii irraa dooniidhaan baqataniitiin eddoo tokkotti walitti qabamanii baay'ee gaddanii taa'an irra argina.

suuraa kanarratti kan arginu hawaasni ballaan bayee yommuu daagaa qotaa jiru daagaan kun kan qotamuuf immoo roobni roobu biyyee gabbataa haree akka hin hapifneef

suuraa kana irratti kan arginu meeshaa buddeenni irratti tolfamu yoo ta'u elektirikii fayyadamuudhaan kan bilcheessinu yoo ta'u meeshaan kun bifa ammayyaawaadhaan kan haawwotiidhaaf qophaa'eedha.

Suuraa kanarratti kan arginu jeedala diimtuu kan ta'an arfan isaanii waan argan tokko xiinxalanii yoo ilaalan hundi isaanii gara tokkotti mildhatanii yoo ilaalan argina.

suuraa kanarratti atileetota fiigaa jiran kan iitoophiyaa fi faranjootaa heddu argina kanarratti atileetiin iitoophiyaa shamareen baay'ee cimtuu taate isaan akka dursaattu in muldhata

Suuraa kan irratti kan arginu fallaana bifa baay'ee nama dinqisiisuun hojjatame yoo ta'u gubbaa ishee irratti immoo qamaleen kan bucamtee gubbaateetti argina.

Suura kana irratti konkolaattota lamaan arginaa. Isaan kunniinis tajaajila oomisha galchuudhaaf kan oolan yoo ta'u inni tokko kumbaayinerii jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u midhaan dha'uudhaan beekama. Inni isa jala deemaatiin midhaan sassaabuudhaaf tajaajiluu tokkos faana jira.

suuraa kanirratti muka dameen isaa irra ciramee qal'atee ol ba'e arginna. Isaa irrattis haada harkifamee mul'atuutu jira.

suuraa kana irratti kan arginu jabanaa lamaa fi buna dhugaatiif oolu kan sinii keessa jiru 2 argina. isaan gidduutti immoo ixaana aaraa jiru argina.

suuraa kanarratti kan arginu taphatoota kubbaa miillaa dargaggootaa argina isaan duubaan immoo leenjisaan isaanii dhaabbatee taphattoota biraa duuba isaaniittin taphachaa jiran ilaalaa jira

suuraa kanaarratti kan arginu bu'aalee suphee ta'ee halluu garagaraa dibamee miidhagaa kan ta'e jabanaa fi meeshaalee nyaata itti bilcheessan kan hixaana itti aarsan hedduu argina.

Suuraa kanarratti kan arginu muummicha ministeeraa Doktor Abiy Ahimed yoo ta'u innis teessoo irra taa'ee dubbii godhaa jira madda isaatitti alaabaa biyya iitoophiyaatu argama.

suuraa kanarratti kan arginu kophee tajaajila sochii garagaraa ittiin godhamu yoo ta'u baa'ee mijataa fi namoonni fayyaaqaamu isaanii eeggachuudhaaf kan itti fayyadamaniidha

suuraa kanarratti kan arginu namoota lamaan hojii hojjetaa jiran argina namoonni kunneen boottii godhatanii lafa qotaa jiran

Suuraa kana irratti Abaaboo baay'ee bareedaa ta'e kan bifti isaa nama hawwatu argina. Abaaboon kunis bifa dimaafi adii baay'ee bareeduun kan faayamee argamudha. Kuni jaalallee ofiitiif kennuuf kan oolu ta'uu mala.

suuraa kana irratti kan arginu mana haftee seenaa ta'e kan boca mana citaatiin hojjatame argina garuu bifa ammayyawaa ta'een kan hojjatameedha isa duras muka dhaabbateeruutu jire

Suuraa kana irratti kan arginu lafa gammoojii ta'e irratti gaala argina. Gaallis yeroo baay'ee gammoojii keessa kan jiraatu yoo ta'u bishaan yeroo tokko dhugeen yeroo hedduu bishaan dandamatee turuu danda'a.

Suuraa kana irratti kan arginu nyaata garagaraa haala mijataa fi ammayyaawaa ta'een kan qophaa'e giddugala daldalaa keessatti kan argamanii fi fayya-qabeessa kan ta'aniidha.

suuraa kanarratti aartistii baay'ee beekamu taate maqaan ishee asteer awwaqee jedhamtu aartii itoophiyaa keessatti ga'ee guddaa kan qabdu argina

Suuraa kana irratti dhugaatii garaa garaa fi meeshaa gurgurtaaf qophaa'e mi'aawaa ta'an hedduu argina. Isaan kunis hawaasa waan kana barbaaduu fi tajaajila kennuudhaaf kan qophaa'anidha.

suuraa kanarratti kan arginu daa'imman hedduu uffata aadaa garagaraa uffatanii gammadanii dhaphataa jiran harka isaanii ol kaasanii shubbisaa jiran argina

Suuraa kana irratti nyaata kuduraaf muduraa keessaa isa tokko ta'e yoo kan arginu ta'u burtukaan hedduu fi paappayee as irratti argina. Inni kunis nyaataaf kan oolu yoo ta'e qaama keenyaaf faayidaa heddu qaba.

suuraa kanairratti suuraa kuduraaf muduraa nyaataaf tajaajila nyaataatiif oolan kan argin yoo ta'u isaan kunnienis kanneen akka goommana burtukaana zikunii shinkurtii diimaa fi kankanaaf kana fakkaatan qabateen jira.

Suuraa kanarratti kan arginu bu'aa dhoqqee suphee kan ta'e jabanaa yoo ta'u jabanaan yeroo baa'ee buna itti danfisudhaaf kan tajaajilu yoo ta'u bunni jabanaa keessatti danfifamu baay'ee mii'awaadha.

Suuraa kana irratti kan arginu dhugaatii gosa garaa garaa yoo ta'u isaan keessaayis tokko kan maqaan isaa Qidduus Goorgis Biiraa jedhamu yoo ta'u inni biraa kan akka Harar Biiraa ,Meettaa Biiraa fi kanneen biroos ni jiru.

Suuraa kanarratti kan arginu eddoo dhakaan baay'een jiru yoo ta'u aduu galuuf jirtu baay'ee diimattee baay'ee miidhagdee muldhattu argina.

suuraa kanarratti kan arginu dubartoota lamaa fi ijoollee isaanii mana isaanii foolduratti argina haalli uffannaa isaanii aadaa isaanii kan calasiisuudha dabalataanis re'een isaan folduratti argau

suuraa kan arratti abaaboo baay'ee bariidaa ta'e kan biftiisaa keelloo ilillii jedhuudhaan beekkamu argina abaaboon kun yommuu birraan bari'u baayee nama aawwata

Suuraa kana irratti daa'imman ifa qabatanii dukkana keessa taa'anii wal bira jiran kan ija keessa wal ilaalaa jiran argina. Daa'imman kanneen mana amantaa ortodoksiittti kan argamaniidha.

suuraa kana irratti dargagoota oromoo kan shimala qabatanii taphataa jiran inni tokko isaan afu bayee isaan isaan dursee shimalaan ol arkatti dha'a taphataa diemaa jiran argina

suuraa kana irratti biqiltuu abaaboo fakkaatu argina garuu biqiltuun kun qorichaaf kan ooluu yoo ta'u dhukkuba garagaraatiif akka qorichaatti qophaa'ee nama fayyisuudhaaf tajaajiludha

Suura kana irratti kan arginu qoricha Loomii, Dinnichaafi kan biroos fayyadamnee qaama keenya yookiin immoo gogaa keenya akkamitti mijataafi bareedaa godhuu dandeenya kan jedhu yeroo murtaa'e keessatti fayyaa qaama keenyaa akka mirkaneessu nutti mul'isa.

suuraa kanaairratti kan arginu hawaasni hundi meeshaa lafaan qotan qabatee ba'ee daagaa qotee kan sirrisaaru yoo ta'u namoonni hedduu hojii kan irratti hirmaatanii argaman

Suuraa kana irratti kan arginu akaawwii gosa lamaa fi biratti immoo buna danfifamee siiniitti bu'aa jiruu fi nyaata qophaa'e argina

suuraa kanarratti meeshaa gurgurtaaf dhihaate kan akka buskuutii barbarre fi kaambiroos ni jira yeroo baay'ee buskuutiin daa'imman akka hin boonne nyaatanii akka rafaniif kan kennamuufi

suuraa kanarratti kan arginu loogoo garee kubbaa miilaa taphatan kan ta'e maqaan isaa qidus gorgiis kan jedhamu yoo ta'u loogoon kunis gareen kubbaa miilaa kun doo heddutti akka beekamu taasis

suuraa kanarratti kan arginu kuduraafi muduraa hedduu kan gurguramuuf qophaa'e yoo ta'u isaan keessaas kanneen akka maangoo muzii, timaatimii, shunkurtii diimaa fi kanaaf kan kana fakkaatan ni argamu.

Suuraa kana irratti kan arginu afuuffaa garaa garaa kan afuuffameeti namoota maatii simachuudhaaf qophaa'e yoo ta'u mana jireenyaa keessatti sagantaa qophaa'ee fi baay'ee haawataa ta'eedha.

Suuraa kanarratti kan arginu konkolaataa baay'ee guddaa ta'e, geejibaaf gargaaru yoo ta'u konkolaataan kun maqaan isaa siinoo tiraak jechuudhaan beekama sinoo tiraakiin dhakaa cirracha biyyee fi wantoota garagara fe'uudhaaf nu gargaara.

suuraa kana irratti kan arginu maasaa garbuun itti facaa'e fi namoota heddu maasaa kana keessa deemaa midhaan daawwataa jiran argina

Suuraa kana irratti teessoo xixiqqoo fi hedduu argina. Teessoon kunniis namoonni yeroo bashannan irra taa'anii wajjiin taphachuudhaa fi yeroo buna dhugan taa'anii wajjiin taphataanii irratti booharuudhaaf kan itti fayyadamaniidha.

Suuraa kana irratti kan arginu dhugaatii soofii jedhamuudhaan beekamu yoo ta'u ,namoonni yeroo baay'ee dhugaatii soofii alkoolii malee isa filataniitiin dhuguu jaalatu.

suuraa kanarratti kan arginu konkolaataa gurguddaa heddu kan humna oraanaa biyya tokko fe'ee eddoo tokko gara eddoo tokko geessu argina

Suuraa kan irratti kan arginu loogoo ministeera geecibaa biyya itoophiyaa yoo ta'u ministeeri geechibaa kun tajaajila geejibaa irratti naannoo fi federaala irratti tajaajila heddu kennuudhaan beekama.

Suuraa kanarratti namoota afur argina namoota lama kan tajaajila kennanii fi keessummoota tajaajila barbaadanii dhufan waajjira keessatti tajaajila isaaniif kennaa jiran fi namoonni lama ni jiru.

suuraa kanarratti meeshaa elektirooniksii itoo telekoom irraa bitachuudhaan argannu yoo ta'u meeshaan kunis akka nuti intarneetii fayyadamnuu fi namoota garagaraa bilbila keenya fayyadamuudhaan akka qunnamnu kan nu godhuu danda'udha.

suuraa kana irratti kan arginu midhaan yommuu oobdii irratti dhahamu argina. sangoonni midhaan irra deemaa jiran abbichi immoo midhaan walitti qabaa sangoota jalatti darbaa jira.

suuraa kana irratti teessoowwan baay'ee babbareedoo ta'an bu'aa mukaa irraa kan hojjetaman lama argina teessoowwan bocaa baay'ee isaan bareechisan of irraa qaban

Suuraa kana irratti namoota lamaan doktorii ta'an kan tajaajila fayyaa kennannii fi dhukkubsataa siree irra ciisetti ofwallaalee baay'ee dadhabee jiru argina.

suuraa kanaarratti mana qorqoroo haarawa ijaarramaa jiru argina isa kanas namoonni lama mana kana ijaaraa akka jiran nutti mudhisa manni kunis mana maatii keessa jiraachuuf akka eegaatti isaan gargaaruudha

Suuraa kanaarratti eddoo buna itti dhugan taa'anii taphatan fi kuduraaleef muduraaleen garagaraa argamanii fi namni tajaajila kana namoota barbaadaniif kennuus achi uffata baay'ee bareedu uffatee dhaabbate.

Suuraa kanarratti simbirroo bifti ishii baayee bareedu baayee nama ajaaibsiisu lamaan argina. Isheen tokko haadha yootaatu in isheen asi'aantu tun immoo ilmoo isheeti baayee bareedu.

suuraa kana irratti nama aartistii baay'ee jaalatamuuf beekamoo kan oromoo ta'e maqaan isaa Acaaluu hundeessaa jedhamuun beekamu argina Acaaluun aartii oromiyaa keessaa fi poolitikaa irratti nama shoora guddaa taphateedha

suuraa kan arratti kan arginu kitaaba nama baay'ee beekamaa fi siyaasa biyya itioopiyaa keessatti shoora guddaa taphateen kan barraa yoo ta'u mata dureen kitaabichaa hin gaabu kan jedhu yoo ta'u barreessaan kitaabicha kanaa obbo jawaar muhammadi jedhama

Suuraa kana irratti kan arginu mana jireenyaa haala ammayyaawaa ta'een qophaa'e yoo ta'u manni kunis baay'ee bareedaa fi haawwataadha.

suuraa kanarratti harree baay'ee bareedaa ta'e tokko fi ija isaa gara keenya as ilaalu argina harreen kunis eddoo baay'ee bareeduu fi bosona gidduu dhaabbateera.

Suuraa kana irratti kan arginu konkolaattota hedduu yoo ta'u. kanneen keessaa inni fuulduraa jiru kun meeshaa gara garaa kan bishaan fi wantoota garagaraa itti waraabbachuudhaaf nu gargaaran fe'ee deemaa jirudha.

Suuraa kana irratti kan arginu giddugala daldalaa kan chokkoleetii fi wantoota mi'aawoo ta'an kan garagaraa bifa ammayyaawaa ta'een qophaa'anii itti gurguraman argina.

suuraa kana irratti kan arginu edoo daldala bitaaf gurgurtaa miishaa garagaraa itti godhamu yoo ta'u miishaalee akka buna barbarree mokoroonii paastaa fi kan biroos itti gurguramuudha.

suuraa kana irratti namicha nadaajii makiinaa manaa keessatti waraabaaru argina makiinaa manaa nadaajii waan barbaachisuu fi gaabsifatee guuttataa jira namichi guutaaruu fi ijji isaa hagam akka guute ilaalaa jira

Suuraa kana irratti mootii bara durii biyya itoophiyaa kan ture nama hayla sillaasee jedhamu uffata seeraa uffatee bareedee dhaabate argina.

Suuraa kana irratti kan arginu humna waraanaa Itoophiyaa kan ta'an tarree galanii haala tasgabaayaa ta'een rasaasa isaanii luka isaanii irratti qabatanii tarree galanii bareedanii mul'dhatu.

suuraa kana irratti dhugaatii ambassaa jedhamuudhaan beekamu agarra dhugaatii kanas namoonni yeroo bashannanaa yeroo buqqonnaa fudhatan kan dhugaatiin wajjiin ta'anii taphataatiin dhugaa buqqonnaa fudhataniidha

Suuraa kana irratti dhakaa koobilistoonii jedhamun beekamu karaa hojjetamee fi dhakaa walitti qabamee argamu akkasumas namoota daldala adda addaa irratti hirmaatanii fi manneen karaa ladda jiran argina.

suuraa kanarratti kan arginu meeshaa meetira jedhamuun beekamu yoo ta'u meeshaan kunis ijaarsa safara garagaraatiif kan nu gargaaruudha .namoonni yeroo baayee meeshaa kana fayyadamuudhaan madaalii safara dheerina gabaabina waan garagaraa adda baafatu.

Suuraa kana irratti kan arginu tapha ijoolleen taphatan kan joottoonii jedhamuun beekamu argina joottooniin yeroo baay'ee dargaggoonni bashannanuudhaaf kan ittiin taphatan

suuraa kana irratti dubartoota daa'imman qabatanii jiran heddu argina dubartoonni kunnien ardii eshiyaa keessatti kan argamanii fi baa'ee kan dararamanidha

suuraa kana irratti kan arginu nama dura bu'aa amantii kaatolikii kan maqaan isaa kaardinaal birhaan yesus jedhamuun beekamuudha biyya itoophiyaa keessatti hoogganaa olaanaa amantii kaatolikiidhaan kan beekamuudha

Suuraa kana irratti kan arginu eddoo baa'ee midhagaa ta’e irratti hidha bishaanii guddaa ijaaramaaru argina. Hidha kana birattis karaalee baay'ee babbareedanitu jira.

Suuraa kanarratti kan arginu Obboo Shimallis Abdiisaa pireezidaantii naannoo oromiyaa fi ladda isaatti immoo alaabaa biyya itoopiyaa fi alaabaa naannoo oromiyaatu argama.

suuraa kanarratti kan arginu nyaata qophaa'e yoo ta'u nyaanni kunneenis gosa garagaraa qaba kanneen biraa immoo juusiin fallaana wajjiin qophaa'ee jira.

Suuraa kana irratti kan arginu gamoo baayee bareedaa ta'ee fi eddoo fuldura isaatti marga abaaboo karaa ammayyaawaa baayee babareedoo ta'een kanfaayameedha.

Suuraa kana irratti dibata maqaan isaa Liyaa jedhamuudhaan beekamu argina. Dibanni kunis meeshaa garaa garaa fayyadamuudhaan kan qophaa'u yoota'u qaama keenyaaf kan faayidaa irra ooludha.

Suuraa kana irratti namoota hedduu hojii daldalaa irratti hirmaatan argina namoonni kunneen qoricha dhukkuba hedduuf, fayyinaaf tajaajilu gurguruu irratti kan hirmaataniidha.

Suuraa kanarratti halkaniin namoonni hedduu ifa harka isaaniitti qabatanii amantaa ortodoksii biyya itoophiyaa keessatti ayyaana kabajataa jiran.

suuraa kan arratti kan arginu dubartoota 5 fi dhiira tokko uffata faashina ta'e uffatanii bosona gidduu dhaabbatanii suura ka'aa jiran argina

suuraa kana irratti kan arginu iddoo daldala meeshaaleen garagaraa itti gurguraman yoo ta'u namoonni hedduu yoo gurgurataa kan jiran ta'u namoonni hedduu ammoo bitataa jiru.

Suuraa kan irratti kan arginu lafa baa'yee baldhaa diriiraa fi magariisa ta'e irratti oomisha bifa amayyaawaa ta'een kilaasteraan facaafamee argina.

Suuraa kana irratti kan arginu meeshaa muka irraa hojjetamu ta'ee; bifa ammayyaawwaadhaan kan qophaa'u yoo ta'u; Meeshaan kunis Kophee mana keessa godhannuufi kopheewwan godhannu hundaa akka irratti kaa'annuuf nugargaara.

suuraa kana irratti kan arginu shamarree uffata aadaa naannoo walaayittaa uffattee bifa faashina qabuun kan sirritti bareeddee suuraa ka'aa jirtu nutti agarsiisaa

Suuraa kanarra irratti kan arginu daree barnootaa bifa ammayaawaa ta'een baratootaaf qophaa'ee argina baay'ee mijataa fi barattoonni tasgaba'anii kophaa kophaa isaanii ta'aniiti bifa mijataa ta'een akka baratan kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan arginu atileetiksi Itoophiyaa nama baay'ee beekamaa ta'e maqaan isaa Haayilee Gabre sillaasee jedhamuun kan beekamu argina Hayileen Gabre sillaasee amma sirna daldalaa garagaraa irratti bobba'ee argama .nama qabeenya hedduu qabuu fi saba isaa baay'ee gargaaraa jiruudha.

suuraa kanarratti shamarreewwan baay'ee bareedanii uffata aadaa hararii fi kan biraa godhatanii baay'ee itti bareedee wajjiin ta'anii dhaabbatanii suura ka'an argina

Suuraa kan irratti kan arginu, suuraa kophee baay'ee bareedu yoo ta'u, kopheen kunis ispoortii fi sochii garagaraa ittiin hojjechuudhaaf kan nu fayyadudha.

Suuraa kanarratti nama maqaan isa jenaraal Baacaa Dabalee jedhamu argina. jenaraal Baacaa Dabalee humna waraanaa keessatti nama aangoo guddaa qabu fi lola garagaraa irratti hirmachuudhaan kan beekamudha.

Suuraa kan irratti kan arginu meeshaa ammayyaawaa kan ta'e kan muka muruu gabaabsuu fi boca garagaraa akka qabaatu kan godhuudha.

suuraa kana irratti dubartii musliimaa waaqa ishee kadhataatu fi iddoo muslimonni biyya arabaa keessatti waaqa isaanii itti waaqeffatan itti kadhatan jirti namoonni hedduus waaqa isaanii kadhataa jiru.

suuraa kana irratti kan arginu kophee dhiirri yeroo baa'ee godhatu yoo ta'u dhiirri dargaggeessi ittiin bashannanuuf bareedee muldhachuudhaaf kan itti fayyadamuudha.

suuraa kana irratti kan arginu konkolaataa tajaajila geejjibaa garagaraatiif ooluu fi nama gaarii fardaa irra taa'eeru argina

Suuraa kana irratti namoota bebbeekamoo addunyaa argina . Namoota akka Tiraamp, Kaamilaa Haariisii fi Joobaayiden argina. Namoonni kunniin namoota filannoo Ameerikaa irratti dorgomaa turaniidha.

Suuraan kun dubartii baayee miidhagduu uffata aadaa uffattee baay'ee bareeddee suura ka'aa jirtu nutti mul'isa. Suura kana duuba iddoo baay'ee bareedaa ta'ee fi magariisa ta'e argina.

Suuraa kan irratti kan arginu mana nyaataa xiqqaa kan ta'e yoo ta'u namoonni muraasni mana nyaataa kana ful duratti argamu. Mucayyoon takka teessoo nyaanni irratti kophaa'uu qulqulleessaa jirti.

Suuraa kan irratti kan arginu namoota bebbeekamoo lamaan biyyoota lama hooggananii fi alaabaa isaanii isaan ladda jiruudha. Inni tokko harka bitaa irra kan jiru pireezidaantii biyya Sumaalee yoo ta'u inni kuun immoo pireezidaantii biyya Misiriidha.

suuraa kan irratti alaabota biyyoota dhaabbata addunyaalessaa kan maqaanisaa biriigs jedhamu keessatti argaman argina kanneen akka itoophiyaa indiya chaayinaa biraaziilii fi kanaaf kan kana fakkaatan hunda argina

Suuraa kana irratti kan arginu dargaggoota uffata faashina aadaa ta'e uffatanii eeboo harkatti qabatanii shubbisaa jiran argina.

suuraa asirratti arginu kun suuraa uffataa yoo ta'u yeroo baa'ee dhiiroonni kan uffataniidha kunis dhiiroonni sagantaa garagaraa irratti yommuu hirmaatan bashannananii bareedanii deemuudhaaf kan uffataniiha

Suuraa kan arratti kan arginu oomisha lafa qonnaa irratti oomishamaa jiru yoo ta'u lafa diriiraa balaa fi magariisa ta'e irratti oomisha dalagamaaru.

Suuraa kana irratti mana jireenyaa ergaa ijaarame baay'ee ture argina. Manni jireenyaa kunis haftee seenaati kana keessa immoo maatiin garagaraa ni jiraatu.

suuraa kan irratti kan arginu buna danfee qophaayee dhugaatiif sinitti buufame fi buna haala midhagaa ta'een akaayamee qophaa argina

suuraa kanarratti kan arginu meeshaa ocholoonii jedhamuudhan kan beekamu yoo ta'u innis tajaajila nyaataaf kan oludha yeroo baay'ee daabboo irratti Dibuudhaan kan nyaatamuudha.

Suuraa kana irratti meeshaa garagaraa kan irra kaayannu pilaastikii irraa kan hojjetame qalamaa fi dibata garagaraa irra kaayachuuf kan fayyadamnu argina. Inni kunis biiroo keessatti namoonni bifa mijataa ta'een meeshaa isaanii kunuunsanii akka kaayataniif gargaara.

Suuraa kana irratti uffata dubartii baayyee bareedaa fi miidhagaa ta'e kan arginu yoo ta'u uffatichi ashaangulliitii irratti fannifamee argama.

Suuraa kana irratti meeshaa diroonii jedhamuun beekamu argina; innis kaameraa of irraa kan qabu fi waaqa irra balali'uudhaan wantoota garagara viidiyoo waraabuudhaaf nu tajaajila.

suuraa kanarratti kan arginu maatii tokko yoo ta'u abbaa haadhamanaa fi ijoolleen lamaan isaanii wajjiin kolfaa taphataa yommuu jiran argina.

suuraa kanarratti bifa aadaatiin akkamitti akka araqeen qophaawuu kan muldhisuudha. ottee keessaa ujumoo fayyadamuudhaan gara meeshaa xiqqootti ibiddaan ho’isanii akkatti araqee oomishan kan muldhisu

Suuraa kana irratti kan arginu dubartoota lamaan uffata aadaatiin babbareedanii walitti irkatanii dhaabbatan argina. Dubartoonni kunniinis mana jireenyaa isaanii keessa dhaabbataniiru.

Suuraa kanarratti kan arginu dargagoota hedduu uffata amantaa musliimaa ittiin beekkaman uffatanii dhaabbatan argina. Dhiironni asitti uffata amantaa musliimaa uffatanii argaman kunneen uffata kanaan baay'ee bareedani.

Suuraa kana irratti meeshaa kaameraa yoota'u kaameraan kunis namoonni yemmuu hannaafi waantota seeraan ala ta'e kan dalagan yootasa dhokatanii dalagan kan asirratti qabateetiin namoonni isaan akka hordofanii qaban kan godhudha.

Suuraa kan irratti kan arginuu oomisha lafa diriiraa magariisaa ta'e irratti kan jiru oomisha ruuziiti. Lafti kun diriiraa bishaan heddu ofirraa qabu fi oomisha ruuziitiif baay'ee mijataa ta'eedha.

suuraa kana irratti aadaa ummata oromoo keessatti meeshaa ga'ee guddaa qabu kan maqaan isaa boraatii jedhamu argina. meeshaan kunis abbootiin yommuu rafan mataa isaanii jala kaawwachuudhaan akka irratti boqatan kan gargaaruudha.

suuraa kana irratti kan arginu namoota hedduu balaa tiraafikii qaqqabe ilaalaa jiran yoo ta'u namoonni akka humna oraanaa biyyaa ta'anii fi namoonni tiraafikii ta'an waan kana ordofaa jira

Suuraa kanarratti namni arginu nama hogganaa biyya Ameerikaa maqaan isaa tiraampi jedhamu fi nama eegaa isaa ta'e argina . isaan fi alaabaa biyya ameerikaa duuba isaanii jiru argina.

Suuraa kanarratti kan arginu saawwan bifa garagaraa qaban kan aannan kennan nyaata isaanii nyaataa jiran.

suuraa kan arratti kan arginu shimallis abdiisaa pireezidaantii naannoo oromiyaa dhaabbata daraartuu tulluu eebbisisuuf dhaqeeti achi hirmaatee kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan arginu haala bareedaa ta'een kan kaayame yeroo baay'ee dubartoonni sagantaa garagaraa irratti godhatanii kan hirmaatan kophee baay'ee miidhagaa ta'e fi abaaboo baay'ee bareedduu taate argina.

suuraa kanarratti konkolaataa manaa kan bifti ishee adii ta'e argina konkolaataan tunis abaaboo baay'ee bareeduun faayamtee kennaadhaaf yookiin badhaasaaf kan qophoofteedha

suuraa kana irratti kan arginu gaazixaa yoo ta'e gaazixaan yeroo baay'ee oduu fi wantoota haarawa ta'amaa jiran kan garagaraa irratti arganna dubbisuudhaan wantoota nu barbaachisu heddu argachuu dandeenya

Suuraa kana irratti namoota afur kan ijaarsa manaa irratti hirmaatanii argamaniidha. Namoonni lamaan uffata ittiin beekaman uffatanii ijaarsa isaanii dalagaa jiran.

suuraa kanarratti namni argino kun nama maqaan isaa onesmoosnasiif yookin abbaa gammachiis jedhamuun beekamu yoo ta'u namni kun nama macaafa qulqulluu afaan ingiliffaa irraa gara ormeffaatti jijjiireedha

suuraa kana irratti hoteela guddaa mana foonii argina. Mana foonii keessa immoo namicha foon muraaruu fi namoota tajaajilaman hedduu fi namoota tajaajilan dargaggoota lamaan argina.

Suuraa kanarratti kan arginu meeshaa bifa ammayyaawaadhaan qophaa'e yoo ta'u kan uffata fi meeshaalee garagaraa keessa kaayachuudhaaf nu tajaajiluudha.

suuraa kana irratti iddoo baay'ee bareedaa fi hawwataa ta'e kan bosona fakkaatee bishaan namtolcheedhaan midhage argina. Iddoon kun iddoo bashannanaaf baay'ee mijataa ta'e.

Suuraa kanairratti kan arginu dargaggoota shubbisa adda addaa shubbisaa taphataaran argina dargaggoonni fi shamareewwan uffata aadaa babbareedoo garagaraa uffatanii mul'atu.

Suuraa kana irratti kan arginu, sa'awwan nyaata kennamuuf nyaataa jiranii fi nyaata kennamuuf eeggachaa jiran argina. sa'awwan kunneen nama horsiisee bulaa kana gara isaa midhatanii nyaata inni kennuuf eeggachaa jiraniidha.

suuraa kanarratti kan arginu iddoo lafa qonnaa teessuma lafaa baay'ee haawwataa ta'e yoo ta'u misooma qonnaa garagaraa asirraa oomishamee tajaajila garagaraatiif kan ooludha.

Suuraa kan irratti kan arginu meeshaa elektirooniksii kan bilbila keenya ittiin chaarjirii guuttachuudhaaf fayyadamnuufi bocaa fi gosa gargaraatiin argamuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu konkolaataa xiqqoo kan manaa kan taate yoota'u konkolaataan kunis tajaajila geejiba maatiif kan kennitu yoo ta'u

suuraa kana irratti eddoo bunni dhugaatii itti gurguramu argina namoonni lamaanis mucadii baayyee miidhagdu buna buuftee kennaattuuf bira taayanii buna dhugaa jiran

Suuraa kana irratti kan arginu loogoo bakka bu'aa Biiroo Bishaanii fi Inerjii Oromiyaa yoo ta'u kun akka beekkamtii argatu fi namoonni suuraa kana yoo argan akka Biiroo Bishaanii fi Inerjii Oromiyaa yaadatan kan godhuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu mana meeshaa fi muka garaa garaa fayyadamuun ijaarame yoo ta'u mana baa'ee dulloomedha. Kunis tajaajila garaa garaa kennuudhaan akkanatti dulloome.

Suuraa kana irratti kan arginu meeshaa faaya manaatiif oolu yoo ta'u isa guddaafi xiqqaa qabu fi qorii miccerraa fi nyaata garagaraa keessa godhachuuf fayyadudha.

suuraa kanarratti kan arginu nama beekamaa kan ta'e kaantiibaa magaalaaf hinfinnee duraa kan ta'e maqaan isaa injinier taakkalee uumaa kan jedhamu yoo ta'u innis dubbachaa jira.

suuraa kana irratti kan arginu loogoo miidiyaa ebc jedhamu yoo ta'u innis iitioopiyaan borokaastiin koorporeeshin kan jedhamuudha miidiyaa kunis tamsaasa garagaraa hawaasa biraan ga'uudhaan beekama

Suuraa kana irratti kan arginu afuuffee bifa garagaraa qabanii fi guyyaa dhalootaa kabajjamu fi faayamanii qophaayaniidha baay'ee bareedus.

Suuraa kana irratti kan arginu jimaa yoo ta'u dargaggeessi jimaa ciree gidduu dhaabbatee suura ka'eera. Jimaan yeroo baay'ee namoota qama'aniif mirqaanaa fiduudhaan rakkoo isaanii akka irraanfatan taasisa.

suuraa kanarratti kan arginu meeshaa yommuu buna danfisan itti fayyadaman yoo ta'u meeshaan kun ixaana keessatti aarsuudhaaf kan tajaajilu yoo ta'u bu'aa suphee irraa hojjetamu keessaa isa tokkoodha

Suuraa kana irratti dubartoota lama argina dubartiin takka ubusattuu gara mana yaalaa dhufti yootaatu isheen takka immoo tajaajila fayyaa kan kennituudha tajaajili isiin hamma kennaattu dhiiga ishee dhaannaa onne ishee madaalaa jirti.

suuraa kanirratti hawaasni dalagaa misoomaa irratti bobba'anii kan arginu yoo ta'u isaanis wantoota hedduu walitti muldhisaatiin kan hojjetaa jiranii fi namoonni keessa deemaniitiin ilaalaa jiranis ni jira hoggantoonni jechuudha.

suuraa kanarratti kan arginu magaalaa guddoo fi karaa babaldhoo gidduu isaa keessa qaxxaamuree darbu argina. namoonni fi konkolaatonni hedduu daandii kanarra qaxxaamuraa jiran.

suuraa kan irratti kan arginu bareedina dubartiitiif kan morma irratti godhatan yoo ta'u baay'ee boca bareedaa fi bifa bareedaadhaan kan hujjetame argina dubartii mormashee irratti arge

suuraa kan irratti kan arginu eddoo baay'ee miidhagee bareedee qophaa'e sirna gaa'ilaaf kan qophaae yoo ta'u baay'ee mijataa fi miidhagaa ta'ee qophaa'e

suuraa kana irratti dargaggoota lamaan hojii misoomaa irratti bobba’anii hojjetaa jiran argina. Isaanis bishaan dabsanii lafa jiisanii lafa jiidhetti qonna misoomaa isaanii dala guudhaaf lafa isaanii qopheessaa jirani.

Suuraa kan irratti kan arginu doonii namoota hedduu fe'ee hara irra deemaaruu fi simbirroolee hara duratti argaman daakaa jiran argina.

suuraa kana irratti kan arginu mucayyoo baay'ee midhagdu uffata aadaa fi calleedhaan faayamtee haala bareedaa ta'een fotookaatee as irratti argina

suuraa kana irratti kan arginu namoonni hedduu nalagaa oomishaa qonnaa irratti hirmaatanii kan argaman yoo ta'u qonna isaanii yeroo jalqabaadhaaf qotaa akka jiran argina

Suuraa kanarratti kan arginu bunaa fi shaayiin walitti makamee kan qophaawu yoo ta'u dhugaatiin kun yommu baay'ee hoteela gurguddoo fi eddoo shaayi fi bunni itti gurguramutti nuuf kennamuu danda'a.

Suuraa kana irratti kan arginu dibata ''herbelen'' jedhamuun beekamu yoo ta'u dibanni kunis qaama keenyaaf kan tajaajilu yoo ta'u qaamni keenya, gogaan keenya laafee akka hin goggogne kan godhuudha.

suuraa kan irratti teessoo mijataa ammayaawaa ta'e kan ofirra marfamaa zooru fi teessoo irratti waa barreessuu fi meeshaa garagaraa keessa kaayachuu nu tajaajilu.

Suuraa kanarratti mana jireenyaa ijaaramee yeroo heddu tureeru argina manni jireenyaa kunis maatiif kan itti qubatan jireenya isaanii kan keessatti dabarsanidha.

suuraa kanirratti nyaata baay'ee mi'aawu kan bosa garagaraa of keessaa qabudha innis nyaata foonii koomana killee fi kan biroos ni jiru.

suuraa kan irratti shamarran lamaan marga jiidhaa fi ilillee harkatti qabatanii sirna irreechaa irratti bishaan tuqanii jiisanii irreeffachaa jiran lamaan argina baayyee babbareedus.

suuraa kan arratti bishaan bifa amayyaawaadhaan maqaan isaanii garagaraa ta'e argina maqaan isaanis kan akka arkii kuul, absiniyaa, yes kan jedhama fi kanaaf kan kana fakkaatan bishaan qophaayan argina.

suuraa kanaarratti kan arginu mana jireenyaa goodda'a irratti ijaaramee jiru fi lafa qonnaa baay'ee badhaa qoqqoodamee jiru fi haala teessuma lafaa boca garagaraa qabu yoo ta'u gidduu isaaniititti immoo mukoota eddoo garagaraatti dhaabamanii jirantu argama

suuraa kanarratti kan arginu juusii maqaan isaa keekee jedhamu yoo ta'u innis namoonni yommuu dhukkubsatan akka dhugan fi daa'immanis keekee dhuguudhaan fayyaa fi jabina qaama isaaniitiif fayyadamu

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa balbala bifa ammayyaawaa ta'een hojjatame yoo ta'u; balbala kan irratti abaaboo irratti bucame baay'ee bareedaa ta'e ni argina.

suuraa kan irratti kan arginu karaa baldhaa aspaaltii irratti makiinaa guddaa geejibaaf tajaajiluu fi makiinaa xiqqoo bifti ishii adii ta'e argina

Suuraa kan irratti lafa diriiraa baay'ee bal'aa ta'ee fi misooma qonnaatiin uwifamee argamu boqqollaan irratti facaafamee ga'ee hansaaree baay'ee bareedee mul'atu argina.

Suuraa kan irratti kan arginu saawwa qaamni isaa huqqataa ta'ee fi nama saawwa duuba jiru kan gaabii uffateeti mooraa keessaa gadi bahaaru argina.

Suuraa kanarratti daa'immaan xiqqoo daree barnootaa isaanii keessa ta'anii barnoota isaanii hordofaa jiran argina. Barsiistuun isaaniis uffata adii uffattee isaan afoo jirti.

suura kan irratti kan arginu micayyoo fuula ishee irratti wantoonni gugurraacha ta'an irratti ba'anii fi akka qorichaatti kan fayyaduu danda'u fi nyaataaf kan gargaaru gosa kuduraa keessaa muuzii arginu

Suuraa kan irratti kan arginu Iddoo baay'ee mijataa ta'ee fi walgayii garagara irratti geggeeffamu teessoo ammayyaawaa ta’anii fi baa'ee haawwatoo ta'an kan of biraa qabu.

suuraa kanarratti kan arginu buskuuta bifa ammayyaadhaan qophaa'e yoo ta'u, kunis namoota hedduu fi daa'immaniif yeroo baay'ee ni kennama.

Suuraa kanarratti biiroo ammayyaawaa ta'ee fi baay'ee midhagaa ta'e argina. Biiroo kunis hontoota biiroo ammayyaawaa ta'eef kan barbaachisan kan akka teessoo baay'ee mijataa ta'ee fi koompiitera eddoo teessuma adda addaa kan qabuudha.

suuraa kanarratti kan arginu eddoo madda elektiriikii kan ta'e yoo ta'u elektiriikiin asii maddu hawaasa hedduu qaqqabee tajaajila ifaa fi kan adda addaa kennee

suuraa kan irratti kan arginu shamaree sadanii fi dargaggoota arfan baay'ee aala nama gammachiisuun shubbisaa jiran argina. shamarranii fi dargaggoonni kunniin uffata aadaa baay'ee abareedoo ta'een miidhaganii shubbisaaran.

Suuraa kan irratti meeshaa maqaan isaa qalama jedhamuun beekamu argina. Qalamani kunniin baay'ee babbareedoo kan ta'anii fi bifa garagaraa heddu kan qabaniidha. Qalamani yeroo baay'ee namoonni yaada isaanii waraqata irratti akka barressaniif kan tajaajiludha.

suuraa kan arratti kan arginu eddoo baa'ee meedhagaa fi haawataa ta'e daawwachuudhaaf baa'ee nama haawwatu teessumni lafaa bishaan keessa yaa'u magariisummaan baa'ee namatti tola

Suuraa kanarratti kan arginu kitaaba irreecha hora harsadi jedhu yoo ta'u barreessaan kitaabicha kanaa caalaa soorii jedhama. kitaabichis halluu alaabaa oromiyaatiin kan uwwifameedha.

Suuraa kanaa irratti kan arginu siree mukaan hojjatamu yoo ta'u sireen kun aadaa Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Siree kanairratti abbootiin keenya kan durii isa irra bulan ture.

Suuraa kanaarratti waraqaa eenyummaa biyyoolessaa naashinaal ayidi jedhamuudhaan beekamu argina. waraqaa kanas itiyoo teleekoomi yookiin teele birrii isa jedhuun kafalti barbaachisu kafaluudhaan argachuu akka dandeettan isinitti mul'isa.

Suuraa kanarratti kan arginu maasaa qamadiin itti faca'e ga'ee haamamuufi qophaa'e argina . Qamadiin tajaajila hedduuf kan oolu yoo ta'u uummanni keenya naannoo gara arsiititti qamadiin baldhinaan oomisha.

suuraa kanarratti kan arginu meeshaa maqaan isaa firiijii jedhamu fi tajaajila hedduu kennuudha. meeshaan kunis nyaataa fi dhugaatiin garagaraa keessatti akka nuuf qabanaawuuf kan nu tajaajiluudha.

Suuraa kana irratti eddoo baay'ee haawwataa ta'e gaara keessatti argamu namoonni eddoo bultii isaanii qopheeffatanii rooba irraa akka isaan ittisu qopheessanii jiran argina.

Suuraa kana irratti kan arginu giddugala gabaa meeshaan heddu itti gurguramu yoo ta'u meeshaalee aadaa addaa hedduu kan itti argamuudha. Kana dabalataanis kan akka bunaa shiroo fi wantoonni biraas itti gurgura.

Suuraa kana irratti dubartii yommuu kolfitu baay'ee miidhagdu harka irraa callee qabdu fi lubha shee irratti faasii mukaan baqassan qabattee jirtu mataa ishee qabdee baay'ee kolfaa jirtu argina.